Di zennaa poɔŋ la a kyɛ ka dakori a biŋ ka tabol biŋ, ka kapori ane koɔ bon ennaa meŋ biŋ, ka kapuri a dɔgeli a dakori. zu, ka vʋʋ a nyigi a dieŋ kaa dankyimɛ a e pɛlaa kaa dendoɔre meŋ e sɔglaa.

Zoma daa poɔ la ka ba be ka dɔɔ are a su kparezeɛ ane bonsɔglaa a de bone a pɔge o nyɔbogre a vɔgle zupili ka kaŋa meŋ are a zoma niŋeŋ a seɛ kurisɔglaa a de bonzeere a toore o nu.

Pɔge ne bibiiri bata la. K'a ba sɛllɛ teere, k'a pɔgɔ a nyɔge a tepuuri mine a wulo a bie kaŋa. A pɔge su la kparpelaa, k'a biiri meŋ kaŋa su kparsɔgePɔɔlaa, ka kaŋa su kparzeɛ

Lɔsɔglaa ne lɔpelaa la a kyaare taa a ŋmɛ taa a soriŋ ka dɔbɔ bata meŋ a are ka kaŋa yele yɛlɛ kyɛ teɛ o nu ka noba do be a lɔɛ naŋ ŋmɛ taa poɔ a boɔrɔ ka ba soŋ a ire.

Kɔmmie kabegyi la a biŋ ka pɔge zeŋ dakogo zu ka ba kyaare umbrella ka kaŋa meŋ de laa a teɛnɛ o tasoba.

Daa poɔ la ba be ka noba yaga a are kaara a boma ka gaana filage a mare tabol poɔ ka tiwɔmo a dɔgle a tabol zu ka pɛŋ zēēre leŋ a daa poɔŋ.

Pɔgɔ la a zeŋ dakolee zu. Ka bogoti sɔglaa a biŋ kogoo. Ka bogti pelaa meŋ a biŋ kogoo. Ka ketepɔlte ka selba dolaa o zu meŋ biŋ.

Dɔɔ la a dɔɔ a kyɛ kyaagyerɛ o foon. Ka kõɔ kolee a biŋ ka bibiiri a be be. Ka ba mine a gbi dumo ka ba menɛ meŋ a zeŋ. Ka kaŋa are a de o nu a ti o nu.

Lɔre la e dɔre ane bonsɔglaa ka bibile a are a lɔre puoriŋ ka dɔɔ kaŋa meŋ eŋ nimigille a meŋ are a lɔre puoriŋ ka noba be a lɔre poɔ.

Noba la a suoro koɔ baa poɔ ka ba mine yagre ba kpare bare ka ba mine meŋ su a kparɛɛ ka ba mine be a koɔ noɔreŋ .

Pɔge ne dɔɔ la are a kaara kartaa poɔŋ ka tabolɔ a biŋ ba niŋeŋ ka kaŋa biŋ ba puoriŋ ka dɔɔ kaŋa meŋ are ba puoriŋ su kparesɔglaa.

Diganaa poɔŋ la ka godo biŋ ka ba yɛre pɛŋ pilaa a de boŋ sɔglaa dɔgle ka kapuru ata a dɔgle ka daŋkyinpeɛle a be a dieŋ ka fotore a yɛgle a daŋkyine zu ka kyaanaa meŋ mare a biŋ a daŋkyiniŋ.

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la ziŋ ka motore are ka lɔɛ biŋ ka bibiiri a ziŋ bamine sue kpare sɔglɔ ka bamine leŋ diikopeɛle kaa lɔɔre kaŋa e zeɛ kaa moto e sɔglaa kaa pɔge kaŋa.

Dakogro la a biŋ ka tabol bile a be a sensogleŋ ka fotori ayi a mare dankyini ka telee a meŋ a be a die poɔŋ ka ba de pili a yɛre biŋ avde a tabol a dɔgle.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

Bie la gaŋe teŋԑ sogͻ, ka lͻbilii a ŋmaa gyiluu. Ka pelee a biŋ a bie puoriŋ, ka a bie a laara a tͻgelͻ a lͻbilii.

Dɔketa yiri la ka ba be ka pɔge a zeŋ a taa poɔ ka kaŋa a are a su kparevaare ane kurisɔglaa k,a pɔge kaŋa meŋ zeŋ a su kparepelaa kyɛ de o nu a ŋmeɛrɛ ne kɔmpeta.

Lɔre kãã koɔroo zie, ka pɔgɔ ne bibiiri bata a are a niŋeŋ. Ka neɛ, zɔŋ moto ka boma be a niŋeŋ, ka lɔre vaare a are, ka lɔpelaa meŋ a biŋ a m lɔre kãã koɔroo zie.

Kuu bogre la ka ba tuuro ka noba su kpare peɛle a de daga pilaa a eŋnɛ ka lɔ peɛle ayi a meŋ biŋ ka dɔɔ a ate a tuuro bogi.

Kuori deme la a are a seɛrɛ ka gangaa biŋ ka ba ŋmeɛrɛ ka ba su kparesɔglɔ ka kaŋa seɛ wagyɛzeɛ ne sɔglaa.

Noba yaga yaga la a are ka ba mine zage taaboore ba naŋ ŋmaa ŋmaabo a eŋ ka ba mine meŋ a teɛnɛ ba nu a kyɛ kaara ba nige poɔ.

Bibiiri la a mɔnɔ tɔɔye lɔre ka bata a be a lɔre poɔŋ ka bata meŋ a daara a lɔre ka kaŋa a zɛge o nu ka o do saa ka dɔɔ meŋ te are kyɛ a kaara ba.

Pɔge ne bibiiri bayi ka kaŋa be o gɔɔ ka kaŋa be o doloŋ ka ba su kparesɔglɔ k,a pɔge pɛgrɛ kaayaa orɔba sɔglaa poɔŋ ka pɛlee biŋ ka a kaayaa a bebe ka a bipɔgelee kaŋa kpɛ zeŋ talakpoŋ poɔŋ.

Dɔba banaare nyɔge la bɔtɔ ka lɔre pelaa kpoŋ meŋ a are ka dɔɔ a su kparezeɛ a be a lɔreŋ k,a Polisiri meŋ lɔɛ a are a lɔɔkpoŋ puoriŋ.

Kabɔɔti pelaa la beŋ ka felaawa a dɔgli ka bɔɔduure ayi a dɔglitaa ka baŋgyere dɔɔzie meŋ bebee ka vuu a meŋ a nyige.

Bibiiri banaare la a ɔnnɔ baa kõɔ. Ka kaŋ taa booti kuraa, ka kaŋ taa booti sɔgelaa, ka kaŋ meŋ taa bompelaa.

Dɔba bayi la are a teɛ ba nuuri ka ba mine a zeŋ ka kapupeɛle a dɔgle tabol zu ka ba su kparesɔglɔ ka ba dankyini a e pelaa.

Pantuŋ la a zoro koɔŋ ka noba yaga a paale a pantuŋ a su kparezeere kparepeɛlle kparedɔre ka.

Wɛldare la be ba karemadie poɔŋ ka kaŋ eŋ nimikyaane kaa mare o gberaaŋ a kyɛ pɛgle soɔ ka kuruu a be o niŋeŋ ko a soɔ dɔgle.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

Tontonma la a meɛrɛ zie ka taaboore ne kuri a biŋ a zieŋ ka ba mine vɔgle tontonma zupile ka ba mine pɛgle daare ka ba mine meŋ pɛgle kuree.

Tèè koɔroo zie la ka dɔɔ a are ka kaŋa meŋ kpɛ are kaara kɔmpiuta poɔŋ ka kaŋa meŋ gbɔlɔ kaara a tèè likɔzu meŋ la a saa a koŋkoŋriŋ.

Zivaare la a bebe ka teere ane yie ka a yie kyɛnsire a e zeere ka a yie e peɛlle ka lɔɛ meŋ bebe.

Nobɔ la, a ŋmeɛrɛ bɔlle. Ka ba mine su kparepelaa, kaa ziiri mine e dɔre kaa ziiri mine meŋ e sɔgelaa. Ka kaŋ eŋ sɔgesere-dɔre, ka kaŋa meŋ lanne kuruu a su kparevaare.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

Deri la a are ka kyɛnsere a pilli a mine k,a mine dankyime e dankyindɔre ka mine e bonzeere ka mine e bonsɔglɔ ka lɔɔzeɛ kaŋa meŋ are.

Karendie poɔ la ka ba be ka tabol ne dakogro a biŋ ka pɛbilii a dɔgle gama paroo zie.

Polisiri la su ba polisiri kaayaa a are ka dɔɔ su kparoŋ a be ba sensogleŋ ka polisiri vɔgle la ba zupile ka ba mine a mare baagere ka ba mine meŋ a pɛgle foomo.

Ganaa poɔ la ka dɔɔ ne pɔgɔ ne bibiiri bata kaa dɔɔ nyɔge a bibile kaŋa kaa pɔgɔ meŋ pɛgle a bibiiri meŋ bayi kaa dɔɔ su gyiise teraaza a su kparresɔglaa.

Nobɔ la zeŋ die poɔ ka tiivi bɛrɛ ayi a nyigi ka dɔbɔ a be a tiivi kaŋa poɔŋ ka kaŋa de o nu a eŋ o kɔreŋ ka kaŋa su kparresɔglaa kaa tiivi kaŋa beŋ ka bipɔlii ne dɔɔnyaŋaa a be be.

Nasadakogro la a biŋ ka kapuro ayi a dɔgle ka pili meŋ biŋ k,a kapuro kaŋa meŋ dɔgle ka tabol biŋ ka bɔgsere a dɔgle ka dankyini a e pelaa ka fotori meŋ a mare.

Dɔba ne pɔgeba ka ba mine su kparepeɛlle ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine zeŋ ka mine meŋ a are ka ba mine meŋ eŋ nyɔbogre pɔgre ba mine meŋ ba eŋ ka dakogro ne tabola a bebe.

Dͻͻ ane pͻgebͻ bayi la a be weԑŋ, a sԑllԑ teere, ka a tebԑrԑ a are ba puoriŋ kyԑ ka vuuni a sԑllԑ.

Bibiiri la a are ka kaŋ are ba niŋeŋ a de o nɔɔtere zɛge k,o do ka ba mine are o puoriŋ a nyɔge taa nuuri kyɛ a laara.

Dɔɔ la zeŋ a de kapo korɔ naasaalaa bibile ka tiivi meŋ a biŋ ba lomboriŋ ka a nansaala kɔntɔnlee a derɛ kapo a dɔɔ naŋ terɛ.

Pɔgɔ la a are a eŋ nimikyaanaaa a su kparresɔglaa ne kparrepelaa a de o nuuri a dogli tebol zu ka gane a dogli a tebol ka nobɔ a zeŋ a kyɛ a kaara a pɔgɔ.

16623. Ŋmenaa fentela la ka ba maala. Ka banuu a su kpar dɔre. Ka banaare meŋ vɔgle zupili dɔre. Ka bayi a are.

Bogo la ka dɔba bayi a vuuni a wuoro tɛnɛɛ a eŋnɛ ka kaŋa meŋ are a pɛgle sabole kyɛ muulo kaara k,a dɔɔ kaŋa meŋ are a ba puoriŋ a lere o nuuri kyɛ kaara ka pɔgeba bayi meŋ a are yele yɛlɛ.

Nasalba la be die poɔŋ a zɔɔrɔ taa ka bamine su kpare bɛrɛ kaa kaŋa de o nu a kyeɛrɛ ne o tasɔbɔ zu ka bamine ziŋ ane karitaare kyɛ meŋ kaara a zɔɔre.

Pɔge la are korodie poɔŋ a su kpare sɔgelaa ne kuri zeɛ. Ka suuri a yagele ka laa meŋ a biŋ. Ka o daŋkyime e daŋkyimpeɛle.

Pɔgeba ane dɔɔ la a seɛrɛ ka nasapɔge a be ba puoriŋ ka ba mine a zeŋ a kyɛ laara ka ba mine meŋ a kyɔŋ tu a dɔɔ naŋ seɛrɛ puoriŋ.

Pɔgeba la a are ka ba mime a tuo tewɔmɔ ka kaŋa a tuo a teɛ wɔmɔ a Kyɛ mare bie ka kaŋa meŋ are o ba tuo a tewɔmɔ kyɛ pɛgle pɛlee o lamboriŋ ka bibile meŋ are ba puoriŋ a meŋ tuo a teɛ wɔmɔ.

Nasapɔge ane nensɔglɔ bibiiri la are ka a nasapɔge yɛre baagepelaa ka kolee koɔ kolee bebe a seɛ trouser sɔglaa ka a bibile kaŋa meŋ su.

Lammo zie la ka ba zeŋ ka pɔge su kparezeɛ a are ba niŋeŋ ka dɔɔ kaŋ meŋ are dendeŋ a su kparesɔglaa ka pɔge kaŋa a zeŋ a niŋeŋ a kyɛ leɛ o puori a kaara noba.

Gaana zaa neŋkpoŋ a nyɔg naa kaŋa nu a puoro ka polisi dɔɔ a are a vɔgli polisirii zupil a su ba kaayarɛɛ ka dɔɔ.

Pɔge ne o biiri la su kaayɛyaayi ka dɔɔ meŋ are a su kparezeɛ a vɔgle zupili zeɛ ka yiri meŋ are ka a dankyinime e peɛlle.

Ŋmenaa fintilԑ la ka pͻgebͻ a ŋmaa gyili. Ka vaare abe ba puoriŋ ka ba su kpare sͻgelͻ ane kpare zeere a nyͻge ba nuuri taa kyԑ zԑge ka a do.